Aanafaalama yamwe miikunino yawo ohaya kunumo Oonyanga ndhono haya longitha oku towalekitha omihoka dhawo . Ohadhi longithwa woo okupanga omikolo ngaashi muunona.

Omunangeshefa shampa ta tekula oohi dhe tedhi tekulile moondama, ohashi nana woo aanangeshefa aakwawo yoohi ye ye ya tale nkene ta tekula oohi. Oha kala nee tedhi pele mo iikulya opo dhi koke.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi . Ohayedhi tekulile muundombe nenge muundama mono haya tula omeya. Ohaya kala nee tayedhi pelemo iikulya yomaludhi nomaludhi opo dhikale dhina uundjolowele niitungithi yolutu yagwana.

Aantu yamwe oya tunga omahala gomainyanyudho, nuuna aantu ye li momafudho ohaya yi komahala hoka opo ye ki inyanyudhe. Komahala huka ohaku kala ku na iinima Iiwanawa ya tungwa nawa nohaya kala wo ya nyanyukwa.

Aantu yamwe oya ya koosikola dhokuteleka, hono haya longwa nkene ye na okuteleka iikuki yawo noshowo oomboloto dhawo, nuuna ye na omasiku gokwiinyanyudha, ohaya ningele yakwawo iikuki iiwanawa.

Omvula shampa yaloka otoshi monene kiishana, omadhiya noshoyo oondama, omwiidhi nomitii, nomavo ngono haga kala momeya ohaga kala gaziza notaga monika nawa. Omavoo, omeya ngele gapwiine ohaga vukulwamo, yamwe ohaya landitha woo eta yi imonene iimaliwa.

Ngashingeyi iilonga oya ninga iipu okulonga , oshoka aantu ohaya longitha omashina gi ili nogi ili . Yamwe ohaya longitha omambakumbaku okupulula nopu na wo gamwe ngoka haga kwathele okuteta omwiidhi opo gu kale iikulya yoongombe.

Mongashingeyi egumbo kehe oli na oondjuhwa . Oondjuhwa ohadhi tekulwa, opo uuna dha koko aantu ye ke dhi landithe po dhi na omwenyo nenge dha sa opo yi imonene oshimaliwa.

Omuntu shampa ta tekula oohi okwa pumbwa a kale ena uunongo nontseyo yaashoka sha pumbwa oku li wa koohi naashoka tashi dheetele omikithi. Oohi shampa dha kwatwa komithi ohadhi si adhike nohadhi etele omuntu ngoka oluhepo.

Eshito olya shitwa lyoopala, koombinga noombinga dhuuyuni ohaku vulu oku adhika omamanya ngono ga londathana goopala nohaga ithanwa oondundu. Komahala ngano ohaku kala kwa mena uumeno uushushuuka nohaku omagumbo goku siikilila uunamwenyo mbono uushona ngaashi omayoka noshowo oonyeti.

Aanafalama yamwe una ya hala oku tameka oku tekula oohi oha longekidha uundama mono taya kala taya tekulile oohi dhawo. Opo ya kale taye dhi pele mo iikulya dhi koke dhodhi vule oku liwa noku landithwa po.

Aanafaalama shampa yatekula oohi dhawo etadhi koko, shampa ethimbo lyokudhikuthamo lya adha, ohaya longitha oonete dhono hadhi nanwa kaantu yevulithe puyaali opo dhi etelelemo oohi. Yamone oshiyelelwa yo yavule okudhi landithapo yimonene oshimaliwa.

Aanafaalama shampa taya tekula oohi oha yedhi tekulile muundama mono muna omeya, ohaya kala tayedhi pelemo Iikulya opo dhikoke kombanda ohaya kala yatulako ooshipa opo yedhi keelele kiilyani ngaashi uudhila.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa. Ohadhi tekulilwa molwa omahini, uuna omahini gakandwa etaga hikwa ohamuzi omaghadhi ngono hagaliwa. Onyama yongombe oyo yimwe yasimana molutu lwo muntu.

Aantu yamwe ohaya sile iimeno oshimpwiyu, moku yi tekela omeya opo yi koke. Uuna ya koko, ohaye yi landitha po, opo yi omonene mo sha shomondjato.

Shiyenga shanangombe shampa yega dhenga pevi ohashi imonikila Komadhiya no koondama .omeya ngano ohaga etelele efundja ndono haliwa noohi nomafuma woo ohaga zimo mevi. Ohapukala woo tapumonika oondhila dhi ili noshi ili.

Monale aantu okwali haya longo nuudhigu sho kwali haya longitha oonani nosho wo iipululo opo ya pulule omapya gawo. Mongashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga endelele nogena ombiliha okulongitha.

Aanafaalama shampa ya tekula oohi dhawo sigo etadhi koko ohadhi ningi oonene. Oohi ndhoka oonene ohadhi ithanwa omapombo. Ohayedhi landithapo yamone oshimaliwa nadhimwe ohayakalya.

Aantu yamwe ngele taya tekula oohi, ohayedhi tekulile muundama mono hayedhi pelemo iikulya noshowo okushendja omeya opo kadhi kwatwe komikithi. Oohi ngele dha koko ohadhi liwa nadhimwe ohadhi landithwapo

Oshimaliwa oshipu okwiimonena shampa owala to longo nuudhiginini. Aantu yamwe ohaya kunu iimeno, nuuna ya koko ohaye yi landitha po e taa imonene oshimaliwa. Iimeno mbino ohaya kala taye yi sile oshimpyiyu taye yi tekele omeya.

Ombwa nayo oya talika ko onga oshitekulwanamwenyo shomegumbo, oyi holike kaantu oshoka ohayi gamene. Onyama yombwa nayo ohayi liwa yo ohayi landithwa woo aantu e taya imonene oshimaliwa.

Aanafalama shampa taya tekula oohi, ohaye dhiningile uundama, mono haya kala tayedhi pelemo iikulya, opo dhikoke dhivule okulandithwapo, yo yi imonenemo wo iimaliwa.

Moshilongo shetu shaNamibia namo omuna oshikunino shiinanwenyo mbyono hayi kala tayi silwa oshimpwiyu. Iinamwenyo mbino ongaashi oonduli, oongolo, oondjamba nayilwe oyindji.

Aantu oyendji ngele taa tekula oohi ohaye dhi kaleke muundama mono mu na omeya nohaya kala nee taye dhi sile oshimpwiyu okudhi pela mo iikulya, opo dhi koke dhi vule okuliwa nokulandithwa.

Shuyenga shanangombe shampa ega dhenga pevi, oto shi imonene komadhiya noshowo koondama, sho dhu udha omeya. Omwiidhi ohagu kala gwa hapa. Omeya ohaga etelele wo oondhila, dhono hadhi kala tadhi yangayanga.

Oyendji shampa taya tekula oohi. Ohaya longekidha uundama moka haya tula mo omeya. Opo yakale haye dhipelemo iikulya . Dhikoke dhi vule oku liwa dho dhi vule oku landithwa aantu yiimonene mo iiyemo.

Aanangeshefa mbono haya tekula oondjuhwa, ohaye dhiningile iikuku mono hadhikala. Iikuku mbino ohayi kala ya keelela oondjuhwa, opo dhaahalikepo kiilyani ngaashi oonyenti, noshowo oombwa.

Omukalo omupe gwokutekela iimeno ogo ku ulula ominino ndhono dha tondoka moofola opo uuna kwa patululwa iimeno ohayi mono omeya etayi koko nawa.

Ngashi ngeyi ,anangeshefa oye shininga oshipu, oku tekela iimeno yawo, ohalongotha oominino dhono dhenda piimeno dhatsuwa oombuthulu, nuuna kwapatululwa omeya ohagatika guuka piimeno etayi mono omeya.

Mongaashingeyi aantu oya konga po omikalo dhimwe, dhoku tekela iimeno yawo omeya, mono haya longitha ominino, dha tsuwa oombululu, dha tondoka miimeno, opo uuna kwa patululwa, omeya ohaga tikile pomakota giimeno.

Moshikunino shiinamwenyo omuna iinamwenyo oyindji ya yoolokathana yomaludhi nomaludhi. Ohamu adhika iinamwenyo ngaashi omambungu nookaandje. Kaandje oko okanamwenyo hoka hakali onyama noka talikako okanandunge.

Aanafaalama shampa ya hala okutekula oohi, ohaya longekidha tango uundama womeya , mono haa tula mo omeya omayelele, opo konima ya tule mo oohi dhono taya tekula, ohaya kala nee taye dhi pele mo iikulya opo dhi koke.

Shiyenga shaNangombe shampa ega dhenga pevi omumvo dhoka, iishana nomadhiya ohayi kala yu udha. Omeya ohaga etelele efundja, ndono hali etelele iilyani oyindji, ngashi omayoka noshowo oondjambameya.

Iikombo noonzi nayo iimamwenyo mbyoka hayi vulu okutekulwa kaantu ohayi tekulilwa onyama yawo yo ohayi tekulwa oshoka ohayi vulu okulandithwa po aantu e taya imonene iimaliwa.

Oondjuwa oha dhi tekulwa, opo uuna dhakoko, dhivulwe oku landithwa opo aantu yi imonene oshimaliwa. Oonyata dhoondjuhwa oha dhi longithwa onga uuhoho noha dhiliwa wo koohi. Oha dhipewa iikulya nomeya opo dhikokeke.

Omeya shampa gapwine aantu ohaa longitha oonete opo yakwatemo oohi nenge oontangu momeya. Shampa yedhi kwatamo ohaye kedhi landithapo opo yiimonene oshimaliwa, yodhimwe taya li.

Aantu yamwe ohaya tekula oombaka oshoka oombaka oompu oku tekulwa .ohadhi pumbwa oku silwa oshimaliwa, okupewa iikulya noshowo okupewa omeya dhikale tadhi yogo dho dhinwe woo.

Uuna to tekula oondjuhwa odha pumbwa okusilwa oshimpwiyu, dhi pewe omeya ga yela noshowo iikulya yi na iitungithi, opo dhi koke dhi vule okuliwa. Ohadhi etele aantu oshimaliwa, uuna dha landithwa po.

Aanafaalama shampa ya tekula oohi dhawo e tadhi koko nawa. Ohaye dhi yulu mo taya longitha oonete, oshoka odho hadhi endelele. Oohi ohaye dhi landitha po, opo yi imonena oshimaliwa.

Kombanda yevi okuna iishitwa yayoolokathana , mono muna iishitwa yimwe haku tiwa omayoka . Iinamwenyo mbino ohayi tilika kaantu noshowoo kiinamwenyo iikwawo, oshoka oyina uuzigo . Uuna sheku li oto vulu okusa.

Aanafalama ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo. Ohaya longitha wo omashina gamwe okukuna, noshowo okuteta omwiidhi e tagu gongelwa, guka liwe kiimuna.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya tila sha we oshoka kehe oshilonga oshina eshina ndoka hali vulu oku shi longa. Aantu ohaya longitha omambakumbaku moku mbakula omapya gawo, opo evi lyi kale lya andjuka nawa tali vulu oku kunwa noku longwa wo.

Moshilongo shetu shaNamibia namo ohamu adhika oshikunino shiinamwenyo, shono hashi ithanwa Etosha National Park. Moshikunino muno, ohamu adhika iinamwenyo ya nika oshiponga naambyoka inayi nika oshiponga. Iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga ongashi oonkoshi, oondjamba, oompanda noshotuu.

Aanangeshefa oyendji oyeshi nkene haya imonene oshimaliwa, yamwe oyena omahala gomanwino mpono ngele lya toko aagundjuka ohaya yi yeki inyanyudhe yoya ka nyanyukwe pamwe nooyakwawo.

Aantu oyendji ngele taya tekula oohi ohaye dhi tekulile muundama mono haya kala taye dhipelemo iikulya nokushendja woo omeya opo dhaahakwatwe komukithi. Oyendji kombanda ohaa kala yatulako oonete opo yedhi keelele kiilyani ngaashi oondhila.

Iingulu nayo iinamwenyo mbyono hayi tekulwa kaantu. Oyiholike oshoka kayina naana iilonga oyindji. Uuwanawa wiingulu oyina onyama ndjoka hayi liwa nuuna yadhipagwa omagadhi gayo ohaga vulu okuza iikange mbyono hayi liwa na ohayi landithwa wo.

Mongaashingeyi iinima oya shendja. Monale aantu okwali haya longitha iipululo noonani kumwe nomatemo opo ya pulule noya longekidhe omapya gawo. Paife aantu ohaya longitha omambakumbaku.

Mongashingeyi, aanangeshefa ohaya vulu oku longa omapya gawo pehala enene, oshoka oyena omukalo goku tekela iimeno, mono haya longitha ominino dha tondoka miimeno dha tya oombuthulu, opo una kwa patuluka ohadhi tekele iimeno.

Mongaashingeyi aanafaalama oye na omukalo ngono haya longitha okutekela iimeno yawo. Ohaya longitha ominino ndhono dha tondoka moofola pomakota giimeno opo uuna kwa patululwa omeya ohaga tikile kiimeno.

Aanafaalama oyendji ngele taya tekula oohi, ohaya longekidha uundama mono haya kala yatulamo omeya gayela opo yatule mo oohi. Ohaya kala tayedhi pelemo iikulya opo dhi koke, dho dhivule okuliwa nokulandithwa , yiimonene iimaliwa.

Ombinga yimwe yoshilongo ohayi ithanwa ombuga. Ehala ndino olya lukwa ombuga oshoka olya mbugala, ano kakuna omiti ko kakuna iinamwenyo, evi ohali monika lyina omamanya, lyo ekukutu.

Namibia nasho oshina ombuga. Mombuga omo mehala mono ihaamu mono omvula ya gwana no ihaku kala iimeno lela olundji ohaku kala oshimwno shono hashi ithanwa Welwitschia Mirables.

Iinamwenyo mbyoka hayi kala ye edhililwa moshikunino shiinamwenyo ngaashi moshilongo shetu otunamo Etosha National Park nayilwe. Miikunino muno ohamu kala muna iinamwenyo ngaashi oondjamba, oonkoshi nayilwe yagwedhwapo.

Aanafaalama mbono haya tekula oohi tango ohaya longekidha uundama mono haya tula omeya opo ya tule mo nawa oohi. Muundama muno oohi ohadhi kala tadhi pewelwa mo iikulya opo dhi koke dhi vule okuliwa nokulandithwa po.

Mongaashingeyi iilonga iipu oku longwa oshoka aantu ohaya longitha omashina gi ili nogi ili. Aanafalama ohaya longitha omambakumbaku oku pulula omapya gawo.

Aantu yamwe shampa ya hala oku tameka oku tekula oohi, ohaya fulu nenge ohaya ningi uundama, mbono taya kala taya tekulile mo oohi dhawo, ohaye wu ningi nee nelalakano opo ya tulemo omeya, opo ohi dhi kale momeya, yo ya kale ta ya vulu oku dhi tulila mo iikulya.

Eshito olyashitwa nale lyapwa, kombanda yevi okuna iinamwenyo oyindji mono mwakwatelwa oondhila dhomaludhi nomaludhi. Oondhila odhindji ohadhi lala komiti ko oko hadhi tungile iihaandhila yadho.

Moshikunino shetu shiinamwenyo shono hashi ithanwa Etosha ohamu adhika wo iinamwenyo oyindji ya yoolokathana ngaashi okamenye. Oshinamwenyo shino ohashi e ta aataleli po moshilongo, yo nonyama yasho ohayi liwa wo.

iilya yomo mapya shaampa yakukuta, aantu oha ye yi teyamo ta ya longitha oombele, eta yi fala komalupale ta ya longitha oontungwa nosho wo iiyaha opo yi ka yungulwe.

Mongaashingeyi aanafaalama ohaya vulu oku kuna iimeno yawo Pehala enene oshoka . Oyena omukalo goku tekela iimeno mono haya longitha ominino dhuululwa uumbululu . Nuuna kwa patululwa omeya oha guuka pekota lyiimeno.

Kashiliwe oshidhigu kaanafalama okutekela iimeno yawo, oshoka ohaya longitha ominino ndhono dha tsuwa oombululu opo uuna kwa patululwa omeya ohaga tikile piimeno yo tayi moni omeya.

Eshito olya shitwa lya pwa, yo ombinga yimwe yoshilongo ohayi ithanwa ombuga, mombuga ohamu adhika oondundu ndhono hadhi nana aataleli po, opo yeye ya tale nkene eshito lyo opala.

Aanafaalama oyendji ngele taya tekula oohi ohaye dhi tekulile muundama ohaya kala ne tayedhi pelemo iikulya opo dhikoke dhivule okuliwa dho dhivule okulandithwa po yiimonene iimaliwa.

Aanafaalama ngele taya tekula oohi, ohaye dhiningile uundama moka taya kala taye dhi pele mo iikulya. Kombanda ohaya tula ko uushipa opo yedhi kelele kiilyani ngaashi oondila.

Ehangano ndyono lyoopoloyeka dhokukuna iimeno osho lya thiki nokomikunda. Ehangano ndika ohali kunu iimeno, opo aantu ya mone omizile yo ya mone wo iikulya ya wape okukala ye na oonkondo.

Aanangeshefa oyendji shampa taya tekula oohi ohaya longekidha uundama nokutula mo omeya ga yela moka taya tula mo oohi . Ohaya kala taye dhi pele mo iikulya noshowo omeya opo dhi kale dhi na uundjolowele niitungithilutu ya gwana.

Aanafalama shampa taya tekula oohi, ohaye dhi tekulile muundombe, moka haya kala taye dhi pelemo iikulya, opo dhikoke, dho dhikale dhina uundjolowele, dhivule okuliwa, dho dhivule okulandithwapo, yo yi imonenemo iiyemo.

Aanongo oyendji oye etapo omukalo gwokutekela iimeno, mono haya longitha ominino ndhono dhu ululwa oombululu, dhe enda pomakota giimeno, nuuna kwa patululwa, iimeno ohayi mono omeya opo yikoke nawa.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhikwa iinamenyo oyindji ngaashi oonkoshi , onduli , oongolo noshowo oondjamba nadho omo hadhi adhikwa. Iinamenyo mbino ohayi eta aatalelipo moshilongo .

Aantu yamwe oyi ilongela oku tema ngaashi piituthi mbyono iinene ano evalo lyomukulili, omuvo omupe nopomavalo gaantu oyendji. Aantu ohaya tema iikuki opo ya tyapule omavalo gawo.

Koombinga noombinga dhoshilongo ohaku vulu oku adhika omamanya ano ngono hakutiwa oondundu. Ohaku kala nee kwamena uumeno uushona mbono tawu vulu oku hupa pevi ekukutu lina omamanya.

Aanafalama paife ohaya ipandula oshoka oyena omukalo goku tekela iimeno mono haa longitha ominino dhu ululwa oombuthulu nuuna kwa patuluka omeya ohaga tikile kiimeno.

Aanangeshefa mbono haya tekula oohi oya pumbwa okukala yena ontseyo lela kutya oohi odha pumbwa shike. Opo yaa iyadhe oohi dhawo dhasapo adhihe komikithi.

Omambakumbaku pakulongwa oga yoolokathana unene ngaa komatemo, gamwe oga longwa gokupulula omapya ngono omakukutu opo evi li vule okulalakana li vule okukunwa nosho woo okulongwa, yo iimeno yi vule okumena nawa.

Aanangeshefa mbono haya tekula oohi ohaye dhi tekulile muundama womeya. Ohaya kala nee taye dhi pele mo iikulya opo dhi koke dhi kale dhi na uundjolowele oshowo iitungithilutu ya gwana.

Moshilongo shetu Namibia, namo omuna oshikunino shiinamwenyo shono hashi ithanwa Etosha National Park. Moshikunino muno ohamu adhika iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi oongolo, oonduli, oosino nayilwe oyindji.

Ngashingeyi aanangeshefa ohaya vulu oku kuna iimeno yawo pehala enene oshoka, oyena omukalo gwokutekela iimeno moka haya longitha ominino dhatondoka miimeno na uuna kwapatululwa omeya ohaga tikile miimeno.

Mongashingeyi okutekela iimeno okwa ninga okupu kaanafalama oshoka ohaya longitha oominino dhono dhuululwa oombuthulu dheenda pomakota giimeno opo dhitekele iimeno uuna kwapatululwa.

Aantu oyendji ngele yatekula oohi dhawo , ee tadhi koko nawa, shampa dha adha okuliwa, ohaye dhi kwatamo taya longitha oonete opo yekedhi landithepo yiimonene oshimaliwa yo yiimonene woo oshiyelelwa.

Koondolapa dhimwe ngaashi dhambaye nenge dhaSwakopo ohaku kala adhika efuta. Mefuta muno ohamu kala iinamwenyo oyindji mono muuna oombwa dhomomeya, oohi nosho tuu. Kombinga huka ohaku kala kwatungala noha kukala taku monika nawa.

Ombinga yimwe yoshilongo ohaku tiwa ombuga kombinaga huka ohaku adhika oondundu. Ko koondundu ohaku kala kwa mena uumeno uushona kwo ohaku kala kuna omamanya.

Aanafaalama oyendji ngele taya tekula oohi oyena uunongo nontseyo yaashoka sha pumbiwa, ko kandama koohi ohaya kala ya tulako uunete, opo yedhi keelele kiilyani, ngaashi oondhila.

Moshilongo shetu omu na iikunino yiinamwenyo. Miikunino muno ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oonduli, oondjamba , oonkoshi nayilwe oyindji. Iinamwenyo mbino ohayi kala tayi silwa oshimpwiyu.

Aantu mbono haya tekula oohi manga inayatameka ohaya longekidha uundama womeya mono haya tula mo omeya opo nee ya tule mo nawa oohi, muundama mono oohi ohayakala taye dhi pelemo iikulya yo taya shendjewo omeya opo dha a kwatwe komikithi.

Ombinga yimwe yoshilongo shetu Namibia ombuga. Kehala huno ohaku adhika oondundu lyo evi ndino ohali kala lina omamanya . Ohaku kala kwamena uumeno uushona . Ko ihaku tsama naanaa iinamwenyo oshoka kakuna iikulya nomeya.

Moshikunino shiinamwenyo oha mu adhika Iinamwenyo yomaluludhi ga yoolokathana ohamu adhika wo iinamwenyo ngaashi ookaandje nomambungu. Iimamwenyo ngaashi embungu ohayi li onyama yiinamwenyo iikwawo.

Uundama womeya ohawu kala wa longekidhwa kaanafaalama opo ya tekulile mo oohi dhawo. Ohaya kala nee taye dhi pele mo iikulya opo dhi koke dhi vule oku liwa, yo yedhi landithe po yi imonene mo iimaliwa.

Kehe gumwe okuna omukalo ngoka havulu oku imonena oshimaliwa shomondjato. Aanangeshefa oyendji oyena Omahala gomalandithilo mono haya landitha iikunwa nosho tuu. Ohapu kala tapu monika nawa ohayi ominene woo oshimaliwa.

Eshito olya shitwa lya pwa. Kombanda yevi okuna omaludhi ogendji goondhila mono hamu adhika omahwiyu. Uudhila mbuno ohawu lala komiti. Owa talikako onga uudhila uuwinayi oshoka anuwa ohawu hunguna uupyakadhi.

Aanafalama oyendji ohaya tekula iikwamawawa mbyono uuna yakoko nawa hayi ya etele oshimaliwa. Ohayi landithwa nee yapya naambyoka inayi pya, ee to imonene oshimaliwa. Yimwe ohayi vala omayi ngono haga liwa nogena iitungithilutu yagwana.

Aanangeshefa oyendji shampa taya tekula oondjuhwa ohaye dhi ningile uukuku mbono hawu monika nawa notawu keelele oondjuhwa kiilyani ngaashi oonyeti noshowo oombwa. Miikuku muno ohaya kala taye dhi pele mo iikulya noshowo omeya.

Aluhe omulumentu ongombe. Mongaashingeyi kehe egumbo oli na oshigunda shoongombe. Oongombe ohadhi tekulwa opo aantu yi imonene mo oshimaliwa uina yedhi landitha. Ihaya vulu wo oku landitha omatudhi goongombe, ano uuhoho opo yi imonene mo oshimaliwa yo iimeno yi koke nawa.

Iinamwenyo ngaashi oongombe ohayi tekulwa opo aantu yiimonene osheelelwa. Uuna yalandithwa po aantu ohaya imonene iiimaliwa . Oonyata dhoongombe ohadhi longithwa onga uuhoho .

Aanangeshefa mbono haya tekula oohi, oyena ontseyo nuunongo nkene oohi dhina okukala dhina uundjolowele, oha ye dhipelemo nee iikulya, opo dhikale dhakoka nodhina woo iitungithilutu yagwana.

Oongombe iinamwenyo mbyono wo hayi tekulwa kaantu. Iinamwenyo mbika oyi na onyama ombwaanawa momalutu gaantu, dho uuna dha kandwa oha dhi zi wo omahini, mono hamu vulu ku za omagadhi haga liwa, no haga landithwa.

Aantu oyendji konyala oyena oofaalama dhoongombe. Oongombe odha simana oshoka omatudhi gadho ohaga longithwa onga uuhoho wopiimeno. Onyama yadho nayo oyi holike molutu lwomuntu.

Aantu mongashingeyi ohaya longitha omashina okulonga iilonga oyindji. Omashina gamwe ohaga longithwa okuteta omwiidhi nosho wo oku gu gongela, opo gu ka liwe koongombe pethimbo kaa ku na iikulya nosho wo gu landithwe po.

Miikunino yimwe aantu ohaya kunu oonyanga. Oonyanga ohadhi longithwa okutowaleka omahoka sho ohadhi landithwa woo omuntu eti imonene oshimaliwa. Ohadhi vulu woo okulanga omikolo no mashikisha muunona

Aantu ngele ya zi pomalupale, iilikolomwa yawo ohayi tulwa miigandhi. Olundji oshigandhi ohashi kala sha kolongwa komulungu etaku tulwa okatala hono ha ka kala ka tungwa momwiidhi.

Aanafaalama ngele taya tekele oohi, ohayedhi sile oshimpwiyu, sho hayedhi ningile oondama mono muna omeya etaya kala tayedhi pelemo iikulya opo dhi koke dhi vule okuliwa dho dhi vule oku landithwa yi imonenemo iimaliwa.

Oshipu okukuna iimeno yoye, oya pumbwa ashike okutekelwa omeya ga gwana, opo yaa se kenota. Iimeno oya pumbwa woo okusilwa oshimpwiyu, opo yaa like kuupuka.

Omvula shampa ya loko otoshimonene kiishana nokomadhiya sho gu udha. Oondhila dho kegulu nasho ohadhi kala dha nyanyukwa tadhili uufuma noohi ndhono dhili kooha dhomeya

Koombinga dhimwe yoshilongo ngaashi komahala goSwakop noshowo Ombaye ohaku adhika omandeina, ehala ndino ohali e ta aataleli po moshilongo, lyo ohali e ta wo ompito yiilonga.

Aantu shampa yatekule oohi dhawo etadhi koko dha adha oku yulwamo ohaya longitha oonete opo yakwate mo oohi yekedhi lye po nenge yekedhi landithe yi imonene oshimaliwa.

Aantu oyendji ohaya tekula oondjuhwa nomalalakano ga yoolokathana. Yamwe ohaye dhi tekulile osheelelwa nayamwe ohaye dhi tekula, opo ye ke dhi landithe po dhi na omwenyo nenge dha sa. Ohadhi vala wo omayi ngono haga liwa noge na iitungithilutu ya gwana.

MoNamibia ohamu adhika omihoko odhindji mono muna omuhoko gwaawambo. Aawambo ohaya zala ondhelela . Oha dhi kala nee dhandawa noshidhe nohadhi kala tadhi monika nawa.

Oongombe uusita uuwanawa. Oongombe ohadhi tu pe oonyata ndhoka hatu dhi longitha onga uuhoho womomapya nohadhi kandwa omahini ngono haga liwa no haga vulu okuza omagadhi haga liwa woo. Onyama yoongombe nayo ombwaanawa okuliwa.

Aanafaalama ngele taya tekula oohi, ohaya ningi uundama mono haya tula mo omeya, opo oohi dhi kale tadhi yogo. Oohi odha pumbwa okupewa iikulya ya gwana, opo dhi koke dho dhi vule okuliwa nokulandithwa po.

Aantu ngele taya tekula oondjuhwa ohaya kala yena uupyakadhi woonkandanga. Okankandanga okanamwenyo hono haka li oondjuhwa uusiku nongele oki isitamene ohaka nika wo ndele nombwa tayi ka kwata.

Aanafaalama olundji ngele taya tekula oohi ohaye dhi tekulile muundama womeya nohaya kala ya tulapo omandhindhiliko kutya muno otamu adhika oohi dhini. Oohi oha yedhipelemo nee iikulya opo dhi koke dhivule okuliwa dho dhivule woo okulandithwapo yi imonene oshimaliwa.

Mongaashingeyi kehe egumbo olyina oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tekulilwa onga osheelelwa nolundji ngele odha koko , ohadhi vulu wo oku landithwa po. Onyama yondjuhwa oyina iitungithi lutu ya gwana noyi holike kaantu.

Aantu ngele taya kunu iimeno yawo payife oshili oshipu kuyo okutekela oshoka opena omukalo go ku tekela nominino ndhono dhu ululwa dhe enda pomakota giimeno opo uuna kwa patululwa omeya otaga tika gu uka piimeno.

Pashiwambo omuyenda ohadhi pagelwa kakadha nohemuli noshimbombo shomahangu nosho woo ekaka. Iinima mbika ohayi telekwa nawa nohayi kala ewanawa

Aantu ngele oya hala okutekula ooghi, tango ohaa longe kidha ehala mono tayakala yedhitula, mono tayakala tayedhi pelemo iikudja opo dhikoke notayedhi tonatele opo dhaalikemo kiijani.

Aantu ohaya tekula oondjuhwa nomalalakano ogendji yamwe ohaye dhi tekulile oshelelwa, nayamwe ohaye dhi tekula opo ye kedhi landithe dhatsa nenge dhina omwenyo. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngono haga liwa nohaga landitha nogena iitungithilutu ya gwana.

Shampa iilonga yo momapya yahulu aantu ohaya yungula nuuna yamana okuyungula iilikolomwa yawo ohayeyi tula moshigandhi . Oshigandhi ehala mono hamu tulwa iinima opo kaayi tukwe nenge kaayi kulupe.

Momagumbo gonale omwali muna oondunda dhoshiwambo. Oondunda ndhino okwali hadhi kala dha kumbwa noomwiidhi, nodha tungwa noondhopi dhomaloya. Omagumbo ngano okwali haga kala gatungwa niiti iinene.

Aanafalama yamwe ohaya tekula oombaka onga iitekulwa namwenyo yawo, oshoka oombaka ohadhi liwa dho ohadhi vulu okulandithwa. Odhina wo omayi ngono gena iitungithilutu ya gwana. Oombaka odhi hole momeya.

Momafudho aantu ohaya yi pomahala gomayinyanyudho, mpono haya ka kala taya tyapula pamwe naakwanezimo yawo. Ohaya kala nee taya yotha oonyama. Pomahala mpono ohapu kala ta pu monika nawa pe na okangwena noshowo omiti dha ziza nawa.

Mongashingeyi kehe gumwe nenge kehe egumbo olina kahandha ano aantu ohaa tekula oondjuhwa opo yi imonene osho elelwa, yo ohaye ndhi tekula wo oshoka ohandhi vulu okulandithwa dhina omwenyo nenge dhasa opo yi imonene oshimaliwa.

Omuntu ngele ta tekula oohi ohakala ena okandama mono muna omeya eta tula mo oohi omo edhi teku li le, ohakala tedhi pele mo iikulya opo dhi koke dhi vule okuliwa dho dhi vule oku landithwa po wu imonene oshimaliwa.

Kehe gumwe okuna omukalo ngoka ha longitha opo i imonene oshimaliwa shomondjato. Aantu yamwe ohaya tekula oohi, nuuna dha koko, ohaye dhi kwata mo. Yamwe ohaya longitha oonete nenge omambolombolo.

Mongaashingeyi aantu ohaya vulu okulonga pehala enene mpono ya kuna po iimeno yawo oshoka oshipu paife okuyi tekele oshoka ohaya longitha ominino ndhono ominene dha tsuwa oombululu, opo ngele kwa patululwa iimeno ohayi mono omeya ga gwana.

Eshito olyashitwa lyapwa, mefuta ohamu adhika iinamwenyo oyindji ngaashi oombwa dhomomeya nosho wo oohi. Oohi dho mefuta ohadhi kala onene, ohadhi liwa.

Omvula shampa ya loka nawa e tayi etelele efundja, mefundja ohamu adhika iilyani oyindji ngaashi omayoka noshowo oongandu. Ongandu oshinamwenyo shimwe sha lomgwa shina oonkondo, uuna sha kwata omuntu nenge oshinamwenyo otashi vulu oku mu dhipaga.

Uunene momagumbo gaakulupe oyehole oku tekula iingulu. Iingulu oyi iinamwenyo mbyoka yi holike uunene kaakulupe oshoka ohayi li kehe shimwe. Iingulu oyina onyama hayi liwa, nuuna ya dhipagwa omankene gawo ohaga vulu okuningwa omagadhi niikange hayi vulu oku landithwa.

Mongashingeyi aanafaalama ohaya vulu okukuna iimeno yawo pehala enene nawa ano lya andjuka, oshoka otaya vulu okuyitekela. Ohaya longitha oonayilona nenge ominino ndhono dha tauka miimeno. Ohadhi kala ne dhatya oombululu uuna kwa patuluka omeya ohaga thikile piimeno etayi mono omeya.

Moshikunino shiinamwenyo omuna iinamwenyo yomaludhi gayoloka thana omuna iinamwenyo ngaashi Oondjamba, Oonkoshi , Oonduli noshowo Uumenye.

Aanafalama ngele taya tekula iikombo noonzi, ohaya kongo omuniilonga ngono ta kala tedhi sile oshimpwiyu. Te ke dhi litha opo dhilye omwiidhi dhi koke dho odhi vule okulandithwa po, yo yi imonene oshimaliwa.

Oohi shampa dha pewa iikulya yagwana nodhili momeya gayela nawa ohadhi koko e tadhi ningi oonene ndhono hadhi ithanwa omapumbu. Oohi ndhino odhina iitungithilutu yagwana nohadhi vulu oku landithwa kondilo.

Momakuti ihamu adhika omagumbo ogendji , ihe omagumbo ngono geli mo ogatungwa koongudhi, ano kage limo gatungilwa pevi, oga tungilwa tungilwa pombanda opo aantu yakeelele omayoka niilyani yilwe.

Aantu shampa taya tekula oondjuhwa, ohaye dhi tekula nomalalakano ga yooloka. Yamwe ohaye dhi tekula ya hala oshihelelwa na yamwe ohaye dhi tekula opo ya ka landithe ya mone oshimaliwa. Ohaye dhi landitha dhina omwenyo nenge dha sa. Yamwe ohaye dhi tekulile owala omayi, oshoka omayi ogena iitungithilutu oyindji.

Moshikunino shinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo oyindji ngaashi oonduli. Oonduli iinamwenyo mbyoka yashitwa yayooloka kiikwawo, yashitwa yina oothingo oonde noongolo oonde, opo ya adhe omafo giimeno oshoka ohayi li iimeno, ohayi eta wo aataleli moshilongo.

Aanangeshefa ngele taya tekula oohi ohaye dhi ningile okandama mono hamu kala muna omeya ga yela. Ohaye dhi pele mo nee iikulwa ya yoolokathana mbyono yina iitungithi yawo ya gwana. Oohi odha pumbwa oku silwa oshimpwiyu, opo dhaalike po komadhila nokoombishi.

Aanafaalama shampa taya tekula oohi oha yedhi longekidhile okandama moka tayedhi tula, ohaya kala tayedhi pelemo iikulya opo dhikoke dhivule okuliwa dho dhivule okulandithwa po yiimonene oshimaliwa.

MoNamibia omu na omihoko odhindji dha yoolokathana omihoko dhimwe ngaashi aayelele aantu yomokuti mbono haya hupile miinanwenyo, ohaya longitha uutati noondayi onga iilwitho yawo.

Oongalangombe nadho iinamwenyo, iinamwenyo mbika ohayi li omwiidhi noya talika ko wo onga iinamwenyo tayi wta aataleli po moshilongo onyama yawo ohayi liwa yo ohayi vulu wo okulandithwapo.

Ha ndiya ka lyoshilongo ngaashi kOmbaye noko Shiwakopo ohaku adhika efuta. Mefuta omuna iinamwenyo oyindji oondhila ndhono hadhi kala tadhi li uuhi uushona osho wo uupuka momeya.

Kombanda yevi okuna iinamwenyo oyindji ya yoolokathana. Yimwe iinamwenyo yomokuti nayimwe ohayi talika ko onga iikwamawawa. Iinamwenyo mbino ongaashi uudhila noondjuhwa. Iinamwenyo mbino ohayi tekulwa nohayi liwa wo.

Poshini ehala mpono ha pu tsilwa iilya. PaShiwambo poshini ihapu lyatwa kaalumentu, po iha pu tsuwa etango lya lya yamo. Aantu ohaya longithwa oluhwati ndono lwaningwa momwiidhi okukombelela iilya nohaya longitha omihi okutsa.

Olundji aanafaalama ngele taya tekula oondjuhwa, ihaya tameke noondjuhwa ndhoka oonene, ihe ohaya tameke nuuyuhwena. Oondjuhwa odha pumbwa okupewa Iikulya ya gwana opo dhi koke. Ngele dha koko, ohadhi vulu wo okuliwa. Dho ohadhi vulu landithwa po omuntu eti imonene oshimaliwa.

Mongashingeyi kehe gumwe okushi nkene ta vulu oku inyangela. Aantu yamwe ohaya kunu iimeno, nuuna ya mene e tayi koko nawa ohaye yi landitha po, opo yi imonene shomondjato.

Mefuta ohamu adhika iinamwenyo oyindji nosho wo iimeno. Iinamwenyo mbyono hayi adhika mefuta ongaashi oohi noombwa dhomomeya. Oohi dhomefuta ohadhi kala oonene ndho ohadhi liwa.

Mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu oshoka kehe oshilonga otashi vulu okulongwa kokashina. Opuna okashina hono haka tete omwiidhi e take gu nyanyula nawa gu vule okuliwa koongombe.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi ogendji gaashi ondjima. Ondjima oshinamwenyo shoka sha shitwa shafa omuntu . Osha shitwa shi na olufufu. Oshinamwenyo shino ohashi li iiyimati.

Oshikunino shiinamwenyo omu na iinamwenyo oyindji ya yoolokathana noyi na omaukwatya ga yoolokathana. Omu na wo onduli oshinamwenyo shono oshile shi na othingo onde opo shi vule okwaadha omafo giimeno oshoka ohashi li komiti.

Aantu ngele taya tekula oohi, tango ohaya longekidha okandama mono mu na omeya e taye dhi tulamo, oha ye dhi pelemo iikulya opo dhi koke dhi kale dhi na uundjolowele tadhi vulu okuliwa no tadhi vulu okulandithwa aantu yi imonenemo oshimaliwa.

Omeya gefundja shampa gatameke okupwina aantu tavule okuya mo ohaya longitha oonete opo ya kuthemo oohi dhoka dheya dhetelelwa kefundja .Oohi ombwanawa okuliwa dho odhina itungithilutu yagwana .

Omuntu ngele ta yekula oohi oha longekidha tango ehala mono teya edhitule mokandama eta tulamo omeya, ethidhi tula mo. Oha kala tedhi pelemo iikulya opo dhikoke dhi vule okuliwa. Oohi ohadhi eta wo ompito yiilonga oshoka ohapu kutwa omuntu ngoka hakala tedhi sile oshipwiyu.

Oongombe odho uusita uuwanawa. Koongombe oha ku zi ooniga ndhono hadhi kolithwa. Onyama yongombe ohayi liwa. Dho nadho oha dhi zi woo omahini ngono haga liwa noha ga zi omagadhi woo. Ohadhi vulu oku landithwa po aantu eta ya imonene iimaliwa.

Oha ku tiwa omulumentu iimuna. Oongombe owo uusita wasimana unene maawambo. Ongombe oyina onyama ombwaanawa noyi na iitungithilutu yagwana. Oyina wo omahini haga liwa. Momahini namo oha mu vulu oku ningwa omagadhi nago haga liwa.

Aantu shampa yatekula oohi ee tadhi koko nawa ethimbo lyokudhikuthamo shampa lya adha ohaya longitha oonete dhoka hayedhi nana ee ta muzi oohi opo yekedhilyepo nenge yekedhilandithepo opo yi imonenemo oshimaliwa.

Onga omuntu a longwa, aanafalama taya kunu iimeno yawo manga inaya kuna, ohaya mete oshilwa shawo opo ya kale iimeno yawo ya pititha po omahala, opo ti mone ombepo nomeya ga gwana.

Uusita woongombe owo oshigunda oshiwanawa. Oongombe ohadhi vala uutaagona. Ohadhi kandwa wo omahini ngono haga vulu okuliwa, ohaga vulu woo okuhikwa e tamu zi omagadhi haga liwa woo.

Konyala kehe egumbo olyina iingulu. Iingulu oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo, aantu oye hole okuyi tekula, oshoka kayina iilonga oyindji yo ohayi li kehe shimwe. Onyama yoshingulu ohayi li wa. Nuuna sha si ohashi kuthwa omankene ngono haga ningwa iikange nomagadhi.

Koombinga dhimwe dhoshilongo ngaashi mombuga nosho wo kOswakopo naMbaye oku na omandeyina. Aantu momafudho ohaya yi ya ka kale taya dhana komandeyina. Ohaga eta wo aatalelipo moshilongo. Omandeyina evi lya ndumbala molwa ombepo tayi zi koombinga dha yooloka.

Iilongo yimwe yoshilongo ombuga. Ombinga ndjika ohaku kala kuna evi lya nika omamanya lyo ekukutu oshoka ihali mono omeya ga gwana. Ombinga ndjino ihaku kala omiti niinamwenyo oyindji oshoka kakuna iipalutha.

Uuna omuntu ahala oku tekula oohi oha longekidha okandama mono ta tulamo omeya eta tulamo oohi ,oha kala nee tedhi pelemo iikulya opo dhi koke dhivule oku liwa dho dhivule oku landithwa.

Aantu ngele yahala okutameka ongeshefa yoohi ohaya ningi uundama mono haatula omeya etaya tulamo oohi opo yedhitekule, ohaya kala nee taye dhipele mo iikulya opo dhikoke dhivule okuliwa dho yedhi landithe po.

Aantu ngele taya tekula oohi, ohaye dhi ningile okandama moka dhi na okukala, mu na omeya. Nohaye dhi pele mo iikulya opo dhi koke. Okandaama hono ohaya kala nee ye ka dhikila ongandjo, opo ya keelele oohi kiilyani yo ya keelele omeya gaa kake, oohi dhaa se.

Mongashingeyi aanafalama ohaa vulu oku kuna iimeno yawo pehala lya andjuka nawa, oshoka otaavulu okwitekela nomukalo ngono haalongitha ominino dha tsuwa oombuthulu uuna kwa patululwa otadhi hiha omeya guuka kiimeno.

Kombanda yevi otwe ya oku gondja, ano olundji aantu oha ya huluko, nuuna ya hulako oha ya fumvikwa nopomahala mpono oha pu tulwa endhidhiliko, ndjoka hatu tiwa emanya opo aantu ya kale ta ya dhimbulikwa nakusa gwawo.

Kehe gumwe konyala okuna uusita woongombe . Oongombe odho iinamwenyo yasimana uunene kaasamane. Oha dhi longithwa onga oonani tadhi pulula omapya. Odhina woo onyama ombwaanawa yina iitungithilutu yagwana. Oha dhi zi wo omahini mono hamu vulu okuza omagadhi.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo oyindji yayolokathana noyina omaukwatya gayoolokathana. Ngaashi ondjamba, oondjamba oshinamwenyo shimwe shashitwa oshile sho oshinene, shina omukati nomakutsi omanene.

Kombanda yevi okuna iimeno ya yoolokathana ngaashi oontatahe, oombu niikwawo ya gwedhwa po. Miimeno muno ohamu vulu oku ningwa oombike ndhono hadhi landithwa po aantu eta yi imonene iimaliwa ohayi vulu nokuliwa.

Kombanda yevi okuna iinamwenyo yayoolokathana ano noodhila nadho iinamwenyo, uudhila owatalikako onga iikwamawawa ohawutungu iihandhila yawo tawutungile komiti hono hawu tekulile uudhilona wawo.

Moshikunino shiinamwenyo ano mEtosha, ohamu adhika iinamwenyo oyindji ngaashi oongolo, oonduli, oondjamba , oonkoshi nosho wo uumenye. Iinamwenyo ayihe mbino ohayi e ta aatalelipo moshilongo.

Iilongo yimwe oyi na omavi omawanawa ngoka haga kwata oshimeno kehe. Omabanana oyo iikulya iiwanawa mbyoka yi na iitungithilutu yagwana, ohayi vulu nee okulandithwa aantu taya imonene iimaliwa.

Uuna aanafalama tatekula oohii ohapumbwa Okufuta omudhima mono tavulu okukalela oohii dhawo, nongele kayena mpa tafulu omudhima, oholanda uundama moka takaleke oohii dhawo mono takala tayedhi pele omeya.

Omeya shampa ga pwine aantu ohaya tondoka yaka kwate oohi opo yaka lye yo yaka landithe yiimonene oshimaliwa. Onyama yohi oyina iitungithi lutu ya gwana.

Aanangeahefa yamwe oyatunga omahala gomanwino ngono haya landitha ngaashi omalovu .Aagundjuka kongulohi oha yayi yakatyapule oshimwenyo shawo yo tayanu omalovu.

Kombanga yevi okuna Iinamwenyo oyindji kakuna owala Iinamwenyo mbyoka yomokuti mbyono hayi enditha omakondo ngane, okunawo Iinamwenyo mbyono hakutiwa iikwamawawa, iikwamawawa ongashi uudhila noondjuhwa Iinamwenyo mbika ohayiliwa yo ohayivulu wo okulandithwa omuntu ekimonene oshimaliwa.

Aanafalama ngele taya tekula oohi, ohaya longitha uundama mono haya tula omeya. Ohaya kala nee taya pelemo oohi iikulya opo dhikoke dhodhi vule okuliwa nenge oku landithwapo yimonene oshimaliwa.

Mongashingeyi aanafaalama, ohaa kunu iimeno yawo pehala olindji, oshoka oye na ondunge nkene taa vulu oku yi tekela. Ohaa longitha ominino ndhono ndhono dha tondoka miimeno , dhu ululwa oombuthulu tadhii ziya omeya.

Omankende nago gamwe gomiinamwenyo yomomeya. Uuna omuntu ta tekula omankende, oha longekidha ehala mono te ga tula mu na omeya, noha kala te ga pele mo iikulya opo ga koke, ga vule okuliwa.

Omakende nalo oludhi lwoohi, ano iinamwenyo mbyono hayi adhika momeya. Aantu ngele tayeyi tekula, ohayeyi tekulile muundama, mono haya vulu okudhi pelamo iikulya , opo dhi koke dhivule ,okuliwa nodhivule okulandithwapo, odhina wo onyama ombwaanawa noyina uukolele.

Oondjuhwa odho iikwamawawa dho odha talikako onga iitekulwa namwenyo yomegumbo. Aantu oyendji ohaya tekula oondjuhwa nomalalakano ga yoolokathana yamwe ohaya tekulile onyama nayamwe oya hala okulanditha opo yi imonene oshimaliwa.

Aanafalama shampa taya tekula oohi ohaye dhi tekula dha yoolokathana, oshoka odhili pomaludhi. Ohaya kala nee ya nyola kutya mpano otapu monika oohi dhatya ngiini. Ohaye dhi tekulile muundama womeya nohaya kala taye dhi pele mo iikukya, opo dhi koke.

Mefudho kehe gumwe okwahala oku ka endithe oluvalo lwe kehala lyomayinyanyudho. Pehala gomayinyanyudhilo ohapu kala tapu monika nawa. Ohapu kala woo nuundama womeya opo ngele aantu yasi uupyu yaka yoge . Aantu ohaya kala nee ya kuutumba taya tala nkene uushitwe wo opala.

Aanangeshefa oyena woo omahala ngono gomayinyanyudho. Aagundjuka olundji ngele kwatoko oha yayi komahala ngono gomayinyanyudho yakanwe iikolitha yo yaka nyanyukwe pamwe nooyakwawo.

Ethimbo lyomafudho aantu ohaya yi komahala hono kuna omandeina ngaashi koSwakopo noMbaye opo yaka tale eshito nkene lyoopala. Ohaya kala nee taya dhana komandeina taya tondoka.

Aantu ngele oya hala oku tekula oohi. Ohaya ningi uundama moka haya tula omeya, eta ya tulamo oohi. Ohaya kala ne ta yedhi peelemo iikulya opo dhi koke.

Aantu ngele taya tekula oohi ohaya longekidha uundama moka taya pungula oohi ohaya kala nee tayedhi pelemo iikulya opo dhikoke dhivule okuliwa yo yavule okudhilandithapo yi imonene oshimaliwa.

Aantu ngashingeyi ihaya longo we nuudhigu oshoka okuna omashina ngaashi omambakumbaku ngono haga pulula nokuhelela momapya. Omambakumbaku ohaga kwathele okuyelekanitha evi opo li vule okukunwa, lyo li longwe nawa.

Aanafaalama oyena omikalo odhindji dhokutekula oondjuhwa nohaye dhitekula nomalalakano gayoolokathana yamwe ohaye dhi tekula opo yamone osheelelwa nayamwe ohaye dhi tekula opo yekedhilandithe yoyii imonene oshimaliwa.

Aantu shampa taya tekula oohi ohaya longekidha okandama, mono hamu tulwa omeya opo ya tule mo nawa oohi. Ohaya kala nee ta yedhi pele mo iikulya, opo dhi koke, dhi vule oku liwa dhina iitungithilutu ya gwana, noshowo dhi vule oku landithwa po, yi imonene oshimaliwa.

Omahala gomalandithilo unene omatala ohaku adhika iilikolomwa oyindji yi ili noyili, oyondji ohayi kala ya kukuta. Ngaashi omapungu, omakunde, iilyaalyaaka niilya yomahangu. Ohayi kala nee tayi landithwa opo aantu yi ilandele oombuto yo yamone woo oshimaliwa.

Aanafaalama shampa taya tekula oohi oha yeshi tekulile muundama mono hamu kala muna omeya. Oha yedhi keelele kiilyani nokomeya ga kaka opo kadhi kwatwe komikithi dhisepo.

Koombinga dhimwe dhoshilongo unene kombuga hoka kuna evi olindji okuna omandeina. Omandeina evi lya ndumbala molwa ombepo tayi zi koombinga dha yoolokathana. Evi ndino ohali eta aatalelipo moshilongo.

Moshikunino shiinanwenyo nande osho shika hashi adhila moshilongo shetu ohamu adhika iinamwenyo oyindji yomaludhi ga yoolokathana moo tunamo oondjamba, oompanda, oompinda noshowo oonkoshi. Omayego goompanda ohaga landithwapo nogena oshimaliwa oshindji.

Monale omagumbo okwali haga kala go opala ga dhikwa niiti iinene noga kambwa. Oondunda okwali hadhi kala dha kumbwa nomwiidhi nodha dhikwa niiti.

Kehe gumwe paife okushi nkene ti imonene shomondjato. Aanafaalama oyendji paife ohaya tekula oohi, opo yi imonene iimaliwa. Oohi odha pumbwa okusilwa oshimpwiyu tadhi pewa iikulya, opo dhi koke, opo dhi vule okulandithwa.

Aantu shampa ya tekula oohi dhawo nawa muundama yedhi pelamo iikulya etadhi koko hayedhi kwatamo noonete opo ya vule oku kedhi lyapo nenge yedhi landithepo yi imonene mo oshimaliwa.

Moshikunino shiinamwenyo omuna iinamwenyo yomaludhi gayoolokathana noya shitwa yi na omaukwatya gayoolokathana. Otu na mo ondjamba, mu na onduli, mu na okamenye, onkoshi nayilwe yagwedhwa po.

Eshito lyapwa nale kombinga yimwe yoshilongo okuna ombuga mono hamu adhika oondundu. Oondundu ndhono omamanya gashitwa ga londathana. Ohaga eta aatalelipo moshilongo, opo yeye ya tale nkene eshito tali kumitha.

Aanafalama oha ya tekula oondjuhwa nomalalakano ga yoolokathana yamwe oha ye dhi tekula opo yi imonene oshimaliwa sho taye dhi landithapo na yamwe oha ye dhi tekulile osheelelwa. Oondjuhwa oha dhi vala omayi ngono haga liwa noonyata dhadho oha dhi longithwa onga uuhoho.

Omuntu shampa hala oku tekula oohi tango oha longekidha ehala moka teya oku tula oohi. Ohedhi tulamo nee muna omeya e tedhi pelemo iikulya opo dhi koke dhivule okuliwa dho dhivule oku landithwapo .

Pomafudho aantu ohaayi komahala gomayinyanyu dho, hono haa kakala taa tyapula efudho lyawo. Ohaa kalako nee taa tala uushitwe nkene woopala yo taali iikulya yawo ya yolokathana noku lombwelathana uuhokololo.

Ombinga yimwe yoshilongo ohayi ithanwa ombuga . Ohaku ithanwa ombuga oshoka evi ndika olya nika omamanya lyo ekukutu oshoka ihaku mono omvula ya gwana. Ihaku adhika iimeno niinamwenyo oyindji oshoka ihayi tsamako.

Aantu oyendji ohaya tekula oondjuhwa nomalalakano ga yoolokathana. Yamwe ohaye dhi tekulile onyama ano osheelelwa nayamwe ohaye dhi tekula, opo ye dhi landithe, taya vulu okudhi landitha dhi na omwenyo nenge dha sa, opo yi imonene oshimaliwa.

Nashenga shampa ye ga dhenga pevi oto shi monene kiishana nokomilonga. Aantu ohaya longitha uumbautu, opo ya taaguluke omeya ya ye kehala lya landula ko.

Aanafalama ohaya tekula oondjuhwa nomalalakano ga yooloka. Yamwe ita yedhi tekula oshoka oya hala osheelelwa yamwe oye kedhi landithe dhapya nenge inadhi pya. Ohaye shi ningi, opo ya mone oshimaliwa.

Kombanda yevi okuna iinamwenyo ya yoloka thana ,ngashi mombuga unene ohamu adhika iinamwenyo yimwe ilyani ngashi omayoka . Iinamwenyo mbino oya talikako ya nika oshiponga oshoka oyina uuzigwo.

Iimeno iipu oku kunwa oyapumbwa owala oku tekelwa omeya opo yikoka yo oyivule okwima iiyimati mbyono hayimiwa kiimeno ohayi vulu okuliwa yo ohayi vulu oku landithwapo opo omuntu imonene oshimaliwa.

Muundama ngele omeya gapwine, aanafaalama ohaya longitha oonete, opo yayulemo oohi. Oohi ndhono ohayedhi kuthamo opo yekedhi lyepo, yimwe yekedhi landithepo opo yiimonene iimaliwa.